Zve mene mene varumbwana vano sisa kunge veifundiswa maringe nge zve utano ngekuti utano chiro chaka kosha maningi mundaramo dzavo uye vanosise kushamba nyara pavanobva ku chimbuzi.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvikora tinoona kuti varumbwana vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana asi chakapinda kukosha pazveshe utano hwavo ndihwo hwavanosisa kufundiswa kuti vouchengetedza sei.

Maizviziya here kuti varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyana siyana mukati mezvikora mwavanoenda izvizvinova detsera kuti vakure vaka changamuka uye vakure veiziya zvino vachengetedza.

Igwinyiso remene-mene tikaendesa vana muzvikora tinoona shanduko yemene-mene kuburikidza ngekuti vanenge vookonawo kunyora, vanenge vookonawo kureketa chiyungu, kumbaachibeta kwemwene.

Zvikora zvevarumbwana azvisisi kuenda kure kwentaraunda dzingadai dzeigara vantu, izvi zvinoita kuti varumbwana ava vasagara mukati mwenjira pona pavanoenda kuzvikora.

Mundaramo mwedu tinoningira kuti arumbwana edu panoenda kuzvikora avazodzoki vakadaro ngekuti kuzvikora Kona ikweyo vanofundiswa zvakawanda. Ndakaona muzaya wangu otokona kutsvaira mumbatso nekuerenga.

Igwinyiso remene-mene tese tinosisa teiendesa narumbwana vedu mukati mwezvikora. Kona ikweyo vanofundiswa zvakasiyana-siyana kutangira mukukona kuverenga, mukubhuya chirungu nekugarisana nevamweni.

Vantu taiziya ere kuti kuendesa varumbwana vedu mukati mwezvikora kunodetsera ngekuti ponapo patinoenda kumishando, zvikora zvinosara zvakatichengetera varumbwana vedu.

Igwinyiso remene-mene varumbwana vanoenda muzvikora vanosisa kunge veifundiswa maningi maringe ngezvehutano hwavo, uye kuti vangwarire hutano hwavo kuti vadzibetsere ramangwani.

Imweni mukuwo tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kuendesa varumbwana vavo kuzvikora kunova kwavanoundiswa maringe ngezvekutauno uye maringe ngekuti vakone kunyora.

Tinoendesa varumbwana mu zvikora kuti vaende kuno kona ku werenga uye vakone kunyora zviro zvaka siyana siyana ngenda yekuti vanoende ku zvikora vanokura vakangwara mu ndaramo yavo.

Tikaningira nyamashi varumbwana vanosisa kunge veienda kuzvikora asi zvikora zvawo zvinosisa kunge zviri pasinde ngenharaunda yetinogara kuitira kuti vasahamba mimango mikurutu kuenda kuzvikora kona

Igwinyiso remene-mene teshe tinosisa kuendesa varumbwana vedu mukati mwezvikora kuti vabetserwe. Kubudikidza ngekufundiswa tsika nemagariro dzemuntaraunda.

Maizviziya ere akiti woye kuti mukati me zvikora zvinoenda varumbwana vedu vano fundiswa zviro zvakawanda maningi zvintu zvinoita kuti vazo detsereka mukati mwe ndaramo yavo uye vano fundiswa hee unhu mukati mwe zvikora mwona imwomwo.

Nyamashi unouyu tikaringira tinoona kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana vedu vanosise kunge veidetsereka kubudukidza ngekufundiswa kwavanoita mwona mukati mwezvikora mwavanoenda.

Vana vedu vanoenda muzvikora kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo izvi zvinoite kuti vakure vakachangamuka.

Maizviziya here vakhitiwoye kuti varumbwana pavanoenda kuzvikora vanofundiswa utsanana uye vanofundiswa kuchengetedza utano hwavo sezvo utano chirichiro chakanaka maningi mukati mendaramo yemuntu.

Mukati mwezvikora zvevarumbwana ,tinoona kuti vanofundiswa, kuti vakone zviro zvakasiyana-siyana. Varumbwana vanopeisira vookona kuerenga, nekunyora nekubhuye chirungu.

Zvakadini kunaka kuendesa varumbwana mukati mwezvikora, ngekuti vana vadodori vanokasira kubata. Ndiko kwavanofundiswa kubhuye chirungu, kubaachironza kwemene, kuti vadetsereke. .

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwezvikora zvevarumbwana vana vedu vanofundiswa zviro zvakawanda zvinosanganisira kukona kuerenga, kukona nekunyora mazina avo.

Igwinyiso remene-mene, teshe tinoziye kuti muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yenyara dzavo, uye mishando yacho imweni inosanganisire kusona nekuruka zvakasiyana siyana.

Gwinyiso muzvikora zvepadera, vantu vanodzidziswa zviro zvakasiyana maningi, ngekuti kuzvikora kona ikweyo, tinoningira toona kuti vantu vanofundiswa kuti vazokona kuaka migwagwa nembatso.

Mundaramo yedu tinosisa kunge teienda kuzvikora zvepadera kuzvikorangekuti zvepadera zvona izvozvo ndiko kunobva madhokodheya uye madhokodheya aya ndiwo anotirapa ramangwani redu patinoda kudetserwa.

Vanthu vanoenda muzvikora zvepadera vanenge voenda kuti vandodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo izvi zvinobashanda yambho ngekuti vanozokona kuzviriritira ramangwani.

Mwaizviziya ere kuti vantu vanoenda kuzvikora zvepadera vanoenda kunoti vanofundira mishando yenyara dzavo, izvo zvinozoita kuti ramangwani ravo rive rakajeka kubudikidza ngemishando yavanenge vakafundiswa,

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kuti vafundiswe mishando yakasiyana -siyana iyo yavanoda kuzoita, iyo inozovadetsera mukati mwendaramo yavo, vazokona kuriritira mhuri dzavo.

Nyamashi muzvikora zvepadera vantu vanofundiswe mishando yenyara dzavo inosanganisa kuti vantu vakone kuhamba mumugwaga ,vakone kuyakamhatso dzemhando yepamusoro ,uye vakobe kunasira magetsi.

Tikaningira muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendemwo kuti vanodetserwa kuburikidza ngekufundiswa maringe ngezvinhu zvavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo pavanenge vakura.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanoendayo kuti vandofundiswa maringe ngemishando yavanonge veida kuzoita pona pavanenge vakura. Izvi zvinodetsera yaambo kuti muntu akure akangwarira.

Mwaizviziya ere akhitiwoye, kuti muzvikora zvepadera, vantu vanofundiswa mishando yakasiyana-siyana. Inini pandakakura ndaitodawo kuita dhokodheya, asi zvakaramba kubudikidza ngekusafunda.

Gwinyiso, tinoningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana. Zvimweni zvinosanganisira kuti vazokona kukanika movha uye nekugadzira zvigayo.

Muzvikora zvinoenda varumbwana vedu kana majaha nemhandara tinona kuti kuzvikora kwona ikweyo vantu vanofundiswa mabasa akasiyana siyana avo anozovararamisa nemhuri dzawo ramangwani rawo.

Mwaizviziya ere kuti mundaramo yedu kuti vantu vanosisa kuenda kuzvikora zvepadera, zvona izvo zvinoita kuti vazokona kudzishandira ramangwana ravo kubudikidza ngekufundiswa mishando yakasiyana-siyana.

Muzvikora tinoona kuti vantu vanoendawo kuti vanofundiswa maringe nemushando yavangada kuzoita ponapo pavanenge vakura izvi zvinodetsera yambo ngekuti vantu vanonge vozokoma kudzingwarira.

Kuzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoenda kuti vanodetserwa kubidikidza nekufundiswa mishando yenyara dzavo inosanganisira kuti vakone kurima mundaramo mwavo.

Fundo dzinosiyanasiyana mukati mwendaramo tinoningira kuti tikapinda mumazvikora zvavarumbwana vanofundiswa izvo zvinoita kuti iro ramangwana rawo vazokona kuita madhokodheya uye vazokona kana kunasira magetsi .

Nyamashi uno tikaningira zvikora zvinoenda varumbwana vedu vonavo vachiri kutemwa dzinobva ngazi, tinoona kuti vamweni vanofundiswa mishando yakasiyana siyana inosanganisira kurima nekusona.

Muzvikora munosisa kunge meifundiswa antu zvakasiyana siyana tikaningira zvikora zvinoenda majaha nemhandara achiri kutemwa dzinobva ngazi vantu ava vanobafundiswa yambo.

Muzvikora tinoona kuti vandu vazhinji vano endemwo vanenge veyiende kunodetsera kubudikidza nekuti vanenge veifundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvino sanganisira kurima nekutsetsa.

Maizviziya ere kuti nyamashi unouyu zvikora zvizhinji vantu vanoendeyo kuti vafundiswe mabasa enyara dzavo, uye vazonasirirwa kuti ramangwani ravo rinenge rakamira sei.

Zvikora zvepadera zvinoenda varumbwana vedu vanofundiswa uye kunonyorwa mazama awo anoita kuti akona kuzoeneka kuti vaikona zvaaifunda ngeari mundaramo.

Muzvikora zvinoenda varumbwana vedu, vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana-siyana, izvo zvemishando yavanoda kuzoita ,pona pavanenge vakura, uye vanofundiswahe kugarisana nevamweni zvakanaka muntaraunda dzavo.

Mwaizviziya ere kuti muzvikora zvinoenda varumbwana vedu vanofundiswa zvakasiyana-siyana, uye kune zvidzidzo zvakasiyana-siyana, izvo zvinozoita kuti ramangwani ravo rive rakajeka, vakwanise kuzoriritira mburi dzavo.

Mundaramo tinoningira kuti vantu vanoenda kuzvikora vantu vatinotarisira kuti ramangwani redu, vazokone kutibetsera kubudikidza ngekufunda kwavanenge vaita muupenyu hwavo.

Mwaizviziya ere nyamasi unou kuti mundaramwo mwedu ,vantu varumbwana vedu vanosisa kunge veienda muzvikora ngekuti kunodetsera yaambo kuti muntu akure akachangamuka.

Igwinyiso remene-mene. Teshe tinosisa kunge teidetsereka kubudikidza ngekuenda kuzvikora zvakasiyana-siyana. Kuzvikora kwona ikweyo vantu vanofundiswa mishando yenyara dzavo.

Mukati mwezvikora tinoona kuti vantu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kubudikidza ngekufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvingazovadetsera mukati mwendaramo yavo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvikora tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo muzvikora mwona imwomwo vanenge veifundiswa kuti vakone kudzishandira mishando yenyara dzavo.

Mukati mwezvikora tinoningira kuti varumbwana vedu vanoendemwo koodzidziswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuti vakone kuvaka uye vakone kuzozvidetsera mukati mwendaramo yavo.

Muzvikora zvinoenda varumbwana vedu mwakanaka maningi asi zvikora izvi zvinosisa kunge zviripasinde ngendaraunda yatingadai teigara kuitira kuti varumbwana vedu vasazo hamba mimango mikuru

Igwinyiso remenemene tisu tinoziya kuti muzvikora zvinoenda varumbwana vachiri kutemwa dzinobuda ngazi vanosisa kuenda kunodetsereka kubudikidza ngekupuwa mashoko echechedzo mundaramo mwavo.

Muzvikora munoende varumbwana vedu vanosisa kunge veyi fundiswa zvakasiyana siyana izvo zvinozoita kuti ndaramo yavo ichinje kubudikidzwa nezvavanenge veyifundiswa muzvikora mwona imwomwo .

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera vantu vanoenda kunodetsereka kubudikidza ngekupuwa fundiso yakasiyana siyana inozoita kuti vadzingwarire ramangwani ravo.

Muzvikora zvepadera tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendamo kakurutu vanenrv veida kuti vanoshanda mishando iyo inozovadetsera vazokwanisa kuriritira mhuri dzawo.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti kuzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendemwo kunofundiswa, uye vanofundiswa utungamiri, kugarisana nevamweni zvakanaka nekushandidzana nevamweni zvakanaka?

Muzvikora zvepadera muntu weshe uneshuwiro yekuendemo nokuti kunofundiswa kuti muntu ukone kudzingwarira kubudikidza ngemishando yavanofundiswa iyo yavanozoita mukati mwendaramo yawo.

Mukati mwendaramo teshe tinosise kunge tichienda kuzvikora zvepadera. Ngekuti zvikora izvi zvinotibetsera kuti tikwanise kuita mishando yatinoda kuzoita mukati mendaramo yedu, zvinotifundisa.

Igwinyiso remene-mene, muzvikora zvepadera, varumbwana vedu vano endemo, kuti vazofundiswe maringe nemishando yevanoda kuzoita ponapo pevanenge vakura vazokone kudzingwarira.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti vanofundiswa maringe ngemishando yavanoda kuzoita ponapo pavenge vakura uye mishando yenyara dzavo.

Zvakadini kunaka kuendesa murumbwana wako kuchikora izvi zvinodetsera ngekuti antu awa wanozotiriritira ramangwani ngekuti kuzvikora kwavanoenda kona ikweyo vanofundiswa mabasa emhuri dzawo.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mundaramo mwedu vantu vanosisa kunge vei detsereka kubudikidza ngekuenda kuzvikora zvepadera. Kona ikweyo vano fundiswa zvakasiyana -siyana zvino zovadetsera mundaramo yavo.

Mundaramo edu vantu, tinosisa kunge teyidetsereka kubudikidza ngekuendesa varumbwana vedu muzvikora zvepadera, izvo zvinoyita kuti vazoonawo mishando yavanozoyita mundaramo mwavo vakone kudziriritira ramangwani.

Muzvikora zvepadera tinoone kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa mishando yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo izvi zvinodetsera yaamho.

Muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendemo, kuti vanofundiswa zvakasiyana-siyana, izvo zvavanozoita mukati mwendaramo yavo. Zviro zvavanofundiswa zvinosanganisira kuti vakone kuaka, nekurima.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamo kuti vende kundofundiswa mishando yavanoda kuzoita ponapo pavangadai vakura mukati mwendaramo yavo izvo zvinozovadetsera.

Zvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vazhinji vanosise kuendemwo kuti vadetsereke kubudikidza ngekufundiswa mishando yenyara dzawo, iyo mishando yavanozoita mangwani kuti variritire mburi.

Mwaizviziya ere nyamashi kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendemwo kunofundiswa zvakasiyana-siyana izvo zvinosisa kuti vadetsereke kuti pona pavanokura ndizvo zvavanozoita mundaramo mawo vadetsereke.

Ku zvikora zvepadera vantu vanoenda ko fundiswa zvaka siyana siyana izvo zvinova detsereredza mukati me ndaramo yavo kuti vazokona kudzi riritira kubudikidza nge mishando yavano fundiswa kona ikweyo.

Ti mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamwo kuti vandodetserwa kubudikidza ngemishando yaanoda kuzoita pona ngenyara dzawo iyo inozoita kuti vazodzingwarira.

Maizviziva here kuti muzvikora zvapadera vantu vanoendemo naponapo kuti vandofundiswe maringe ngezveutano kuti vazova madhokodheya amangwani kana maringe ngezvemagetsi vazogona kugadzira magetsi.

Igwinyiso remene mene teshe tinozviiziya kuti mukati mwendaramo yedu tika ningira kakurutu muzvikora zvepadera vantu vanoenda kofundiswa zvine maringe ngemishando yavanoda kuzoita ponapo.

Nyamashi tikaningira mukati mwezvikora, tinoona kuti zvikora zvepadera vantu vanoendeyo Kuti vazofundiswa maringe ngemishando yavangada kuzoita ponapo pavenenge vakura voriritira mhuri dzavo.

Mukati mwezvikora zvepadera tinoningira kuti vantu vanoenda kofundiswa kuti vazokone kuita mushando yakasiyana siyana iyo inozovadetsera ramangwani ravo kuti vakure veizvingwarira.

Vantu vazhinji vanosisa kuenda mukati mwezvikora zvepadera ngokuti kona ikweyo vanofundiswa zvakanakira kuenda kuzvikora uye vanofundiswa mishando yenyara dzavo inosanganise kuve madhokodheya.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti muzvikora vantu vanoendemwo kufundiswa mishando yavo uye kuzvikora kwona ikweyo vantu vanokona kuti vagarisane nevamweni zvakanaka muntaraunda.

Zvikora zvepadera zvakabanaka yambo ngekuti zvinoita kuti vantu vafundire mishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo uye vazokona kunyasa kuita ngemwazvo.

Kakurutu tinoningira kuti vantu vanoenda muzvikora zvepadera vanosisa kubetsereka kubudikidza ngekuenda muzvikora zvona izvozvo ngekuti vanofundiswa mishando yavanoda kuzoita mundaramo mwavo